Gidan zana, gidan zana gida ne da aka gina shi da itace, ƙasa da ciyawa ko wasu kayan gargajiya wannan nau’in gida ya saba kasanceewa a cikin yankuna karkara ko al’ummomi dake da ƙarancin kayan zamani na gini. Ga bayani dalla-dalla game da gidan zana, na farko abubbuwan da ake amfani da su: ana amfani da zana, ana yin shi daga ciyawa ko tsirai masu kwari da ake ɗaure su tare se kuma katako, ana amfani da katako ko itacen da katako ke amfani da su don ƙarfafa gini, akwai kuma ƙasa wani lokaci ana haɗawa da ƙasa mai laka don gina bango. Se kuma yadda ake gina gidan zana, gina tsarin tushen ana fara gina tsarin da katako, sannan ana saka zana ko ciyawa a tsakanin katakon, ana kuma rufe gidan da zana mai ƙarfi ko ciyawa da ba ta da saurin lalacewa wajen yin rufi, se kuma tushen ƙasa wato fondashon a wasu lokuta ana shafawa da laka don ƙara ƙarfi da kariya daga iska. Amfani gidan zana, yana da rahusa sosai wannan gidan yana da rahusa sosai, saboda ana amfani da kayan da ake samu cikin sauƙi, yana da kuma yanayi me daɗi, gidan zana yana bayar da sanyi iska a lokacin zafi da kuma ɗan ɗumi a lokacin sanyi, akwai kuma kariyan muhalli wannan ginin yana taimakawa muhalli saboda ana amfani da kyan da ake iya sake sarrafa su. Kalubalen gidan zana, sauƙin lalacewa, yana ya lalacewa a cikin sauri idan ba a kula da shi ba musamman idan akwai ruwa mai yawa ko iska mai ƙarfi, akwai kuma rashin ƙarƙo ba shi da ƙarko, idan aka kwatanata da gidajen da aka yi da siminti da tubali, akwai kuma ƙarin aiki, ana buƙatar gyaransa akai-akai.

malami acikin aji malamai a cikin aji suna taka muhimmayin rawa wajan ilmantar wa jagoran ci da kuma tallafa wa dalibai domin su samu karatu da cigaba a rayuwa malamin aji shine jagora wanda ke bayadda ilimi tarbiya da kuma shawara ga ɗalibai ga yadda malamai ke gudanar da aiyukan su a cikin aji aikin malami acikin aji malami yana bayadda ilimi yana koyar da dalibai darasa kamar lissafi har suna kimiya da sauran su akwai kuma taimakama ɗalibai yana tallafama ɗalibai wajan fahimtar abubuwan da basu gane akwai kula da tsari malami yana tabbatar da cewa aji yana tafiya cikin tsari da bin dokoki sannan yana taimakawa wajan gudanar da gwaje-gwaje da tambayoyi dan tantance irin cigaban da ɗalibai suka samu hanyoyin da malami yakebi domin anfanar da ɗalibai da kuma koyar dasu na farko anfani da kayar koyarwa malami yana anfani da allon rubutu littafi hotuna ko koma vidiyo dan ingantar koyarwa akwai kuma tattaunawa da yakan bude tattaunawa domin ɗalibai su iya bayyana ra 'ayoyin su da tambayoyi akwai kuma gwaji da aiyuka malami yana baiwa ɗalibai ayyukan gida da gwaje-gwaje da karfafa ilimin su akwai kuma halayan malamai kamar haka masu kyau tausayi malami yana nuna kulawa da damuwa game da cigaban ɗalibai sai kuma hakuri ana so malami yana nuna hakuri wajan magan ce matsalolin dalibai akwai kuma ilmantar wa yana daraja kowa tare da baiwa kowa dama dan yin tambaya ko bayyana ra’ ayi akwai kuma koyar da kyakkyawan halaye baya ga ilimi yana koyar da ɗalibai tarbiya da kʲakkʲawan halaye

Sarrafa lokaci. Sarrafa lokaci yana nufin tsara yadda za a yi amfani da lokaci cikin hikima da inganci domin a sami damar kammala ayyuka da cinma burin rayuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan yana nufin amfani da lokacin da kuma lokacinka yadda ya dace don kada a jinkirta ko ka rasa abubuwan da suka fi mahimmanci. Ga bayani dalla-dalla game da sarrafa lokaci. Mece ce sarrafa lokaci? Sarrafa lokaci yana nufin yin tsari na yau da kullum da kuma ware lokaci ga kowane aiki bisa muhimmancinsa, yana kuma nufin amfani da lokaci don cinma abubuwa masu amfani maimakon ɓata shi akan abubuwa da ba su da mahimmanci, mahimmancin sarrafa lokaci, akwai inganta rayuwa yana taimakawa wajen rage damuwa da samun lokacin shakatawa ko kuma kammala ayyuka, sarrafa lokaci yana bada daman kammala ayyuka cikin lokaci. Akwai kuma kawar da jinkiri, yana rage jinkiri, yana rage jinkirin fara aiki ko kammalawa, akwai cinma nasara yana taimakawa wajen cinma burin rayuwa cikin sauƙi. Hanyoyin sarrafa lokaci: tsara jadawalin aiki, samar da jerin abubuwan da za a yi tare da ware masu lokaci, akwai kuma rarrabe muhimmanci, fara ayyukan da suka fi mahimmanci kafi karamin aiki, sai kuma kawar da ketarewa, gujewa abubuwan dake ɗauke hankali kamar shafukan sadazumunta ko shagala, akwai amfani da fasaha, yin amfani da kayan aiki na zamani, kamar agogo, ƙararrwa, ko manhajoji don tunatarwa, akwai kuma sayan burin gaskiya, sanya manufofi masu yiwuya tare da rarraba lokaci dai-dai.

salon gyaran gashi na gargajiya salon gyaran gashi na gargajiya yana da daraja da kuma ma'ana ta alada acikin al'umma wannan salon gashi ya hadu da tarihi al'adu da kuma ado na musamman ana yin wannan gyarashi dan nuna kyan mutun alaqan al'umma da kuma matsayin mutun a cikin jama'a ga kadan daga cikin abubuwan da ya kunsa ma'anar salon gyaran gashi na gargajiya gyaran gashi na gargajiya salon gyara ne da aka gada daga kakanni da kuma kakuna ana yinsa da hannu ta hanyar anfani da kayan gargajiya kaman kyalle zare ko kuma kayan kwalliya misalan salon gashi na gargajiya akwai kauraye kauraye wannan shine gyaran gashi na matasa ko samari masu neman aure akwai shuku salon da ake naɗa gashi cikin manyan zare ko kyelle akwai juma gashi da aka tsage ya zama kanana kuma aka nade da kyau a kwai zube gashi da aka barshi a sake ba tare da nade shi ba amma akayi masa ado da kayan kwalliya a kwai kore gyaran da akeyin kananan zare zare-zare sannan kuma a hadasu waje guda dalilan yin gyaran gashi na gargajiya na farko akwai ado ana yin wannan salon dan kyan gani da kwalliya a kwai kuma rayuwan aure mata masu aure suna anfani da wannan salon dan nuna matsayin auran su a kwai bikin al'ada anayin wasu salo a lokacin bukukuwa kamar bikin aure suna ko bikin salla a kwai kuma addini wasu lokuta ana gyaran gashi dan nuna ladabi da addini da kuma bin tsari

Babban bikin auren mu. Babban bikin aurenmu yana fara wa da tsare-tsare na musamman wanda yake bin al’adu na gargajiya. Ga bayanai ƙaɗan daga cikin yadda muka gudanar da babban bikin aure namu, na farko akwai neman izini da shawarwari wato neman aure, an fara da dangin ango da kuma shi kansa ango ya tura wakilan sa zuwa wajen gidajen amarya dan neman izini. A shawarce ana gabatar da buƙata aure cikin ladabi da girmamawa, idan iyaye sun yarda sun kuma amince se a tsayar da rana don ci gaba da gudanar da bukunkuwan auren, sai kuma akwai sadukarwa ana tantance matsayin ango ko yana da hali mai kyau yana kuma iya kula da matarsa da kuma tabbatar da cewa yana da nagarta da kuma riƙo na addini da kuma muhinmanci a rayuwa. A wannan lokacin za a iya bayar da shawarwari daga iyaye ko dattawan iyali se kuma bayar da sadaki, sadaki wani abu ne na wajibi a musulunci kuma ana yin sa a bisa al’ada ango ze biya sadakin da aka tsaida wanda yawanci ana bayyana shi a matsayin wani abu me sauƙi, amma yana nuna girmamawa da amarya se kuma ɗaura aure lokacin da aka sa ɗaura aure malamai za su zo don gudanar da shi bisa shari’ar musulunci, waliyi da kuma wakilan amarya ze amince da auren a madadinta yayin da malamai ke karanta karatun ɗaura aure masu muhinmanci, se kuma muna gudanar da walima da taro. Bayan ɗaura aure za a shirya walima don murnar aure, ana gayyatan dangin abokai da maƙofta don cin abnci da yin addu’oi na fatan alheri da ma’aurata.

Wuraren bauta, littafai masu girma da kuma alamomin su. A cikin wannan bidiyon za mu ga wurin ibada daban daban da kuma littafai masu girma, da alamomin addinai daban daban. Indiya ƙasa ce da take da addinai kala daban daban. Mutane sun yi imani da addinai daban daban kuma suna bautan ubangiji hanyoyi daban daban. Kowane addini yana da wurin da ake yin bauta a ciki. Na farko akwai temple ‘yan addinin hindu suke bauta a cikin temple, ‘yan addinin hindu suna bautawa alloli daban daban a ciki harda alloli mata. Suna ba da kyautan fulawa, ‘ya’yan itace, alawa ga allolin na su. Mabiya addinin hindu suna gudanar da ibadunsu da kuma bukukuwan addinin su a cikin wurin bauta na temple. Littafin Ramayana da bagabat gita sune littafin littafai masu girma na addinin hindu. Kalmomin um da suwastika sune alamomin addinin hindu. Na biyu kuma akwai masallaci. Musulmai suke bauta a masallaci. Musulmai suna gudanar da ibadun su da kuma bukukuwan addini a masallaci, suna gabatar da sallah ga ubangijinsu, mai suna Allah. Littafin al’ƙur’ani shi ne littafi mai girma na musulmai. Wata da taurari sune alamomin addinin musulunci. Sai kuma goredora mabiya addinin sik su ne ke bauta aguredora mabiya addinin sik suna da shuwagabannin addini guda goma, shugaban sun a farko shine gurudana dikji. Kuma shine wanda ya fara wannan addini na sik mabiya addini na sik suna gudanar da bauta da kuma bukukuwan addini a cikin guruduwora. Guruduran sahib shi ne littafi mai girma na addinin sik. Kanda shine alaman addinin sik. Sai kuma church kristan sune suke bauta a church kristann suna gudanar da bauta da bukukuwan addini a church, suna bauta ga jesus cris, littafin bible shi ne littafi mai girma na addinin krista. Alamomin cross itace alama addinin krista. Ka da mu manta da cewa ubangiji ɗaya ne sai dai muna kiransa da sunaye daban daban. Mu girmama dukkan addinai kuma mu mutunta mutane ke addini daban daban da girmama su ko wani addini yana koyar damu zama mutanen kirki kuma mu kasance masu ƙaunan juna. Da fatan wannan bidiyon ya nishadantar da ku mun gode.

ƙarfin motsa jiki yana nufin ma’a na mahinmancin motsa jiki yana nufin mahinmancin samun lafiya da ƙarfi ta hanyan motsa jiki, cin abinci mai kyau da kula da jiki wannna yana taimaka wa mutum ya samu kuzari ƙarfi da walwala ga bayanai game da motsa jiiki na farko, akwai ƙarfi da ƙoshin lafiya motsa jiki na taimakawa wajen ƙarfafa ƙashi hakan yana sa jini ya zame mai ƙarfi yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka kamar hawan jinni, ciwon sukari da sauran matsaloli. Na biyu kuma akwai ƙarin kuzari ƙarfin motsa jiki yana sa mutum ya kasance mai kuzari yana iya yin ayyukan yau da kullum ba tare da jin kasala ba hakan yana taimakawa wajen samun daman gudanar da aiki cikin tsari se kuma kare zuciya da jinni. Motsa jiki yana taimakawa wajen kare ingancin zuciya da jini yana rage matsin lamba na jini kuma yana sa zuciya ta rinƙa bugawa da kyau akwai kuma inganta tunanin zuciya. Motsa jiki yana rage damuwa da gajiaya ta zuciya hakan yana habaka farin ciki da annashuwa ta hanyan sakin sinadarin endo fins a jiki, se kuma kula da ƙiba da kuma rage ƙiba. Ta, hanyan motsa jiki mutum na iya rage ƙiba kokuma kiyaye nauyin jikin sa yadda ya kamata wanan yana rage hatsarin kamuwa da matsalolin lafiya da ke da alaƙa da ƙiba akwai kuma ƙarfafa tsarin garkuwan jiki motsa jiki yana taima ka wa wajen rage garkuwan rage motsa garkuwan jiki don ya riƙa yaƙar cutar da kwayoyin cuta da sauri se kuma ingnta barci motsa jiki yana taimakawa wajen samu bacci mai kyau hakan yana taimakawa wajen hutawa da kuma gyara jiki bayan gajiyar yini.

Banbanci tsakani ma’aikatan gwamnati da kuma masu zaman kansu, ma’aikatun gwamnati wannan sashi ne da gwanati ke kula da su wanda ake gudanarwa domin amfanin kowa wannan ya haɗa da ɓangarori kaman irin su ilimi, lafiya, tsaro da kuma sauran ayyukan jinƙai, ma’aikatu masu zaman kansu su kuma wannan sashin yana nufin duk wani aiki ko kasuwanci da masu zamankansu suke gudanarwa domin samun riba, wannan ha haɗa da kanfanoni masu zamankansu, kasuwanni da sauran ayyukaan kasuwanci. Bambance-bambance tsakanin su, ma’aikatun gwamnati, gwamnati ne ke mallakansu da kuma kanfanonin bakiɗaya wannan ɓangare yana nufin gwamnati ne take kula da duk wani ayyuka nasu, se kuma ma’aikatu masu zamankansu yana nufin na ‘yan kasuwa ne suke mallakan waɗannan, suke mallakan kanfanonin masu zamankansu da kuma ayyukan da suke gudanarwa. Se kuma manufar aiki. ma’aikata gwamnati ana gudanar da ayyuka domin a samar da ci gaba, su kuma ma’aikatu masu zamankansu ana gudanar da ayyuka domin samun riba da ci gaba kanfani ko kasuwanci. Se kuma kuɗin gudanar da wannan ma’aikatu ɗin, ma’aikatun gwamnati ana samun kuɗin gudanarwa daga haraji, kuɗaɗen man fetir da wasu kuɗaɗe da gwamnati ke Tarawa, ma’aikatu masu zamankansu kuɗaɗen shiga suna fitowa ne daga ribar da suke samu ta hanyan kasuwancin. Akwai kuma ayyukan da suke gudanarwa, ma’aikatun gwamnati suna gudanar da aiki ga jama’a kamar gine-ginen makarantu, asibitoci, hanyoyi da sauran kayan more rayuwa, su kuma ma’aikatu masuzaman kansu suna gudanar da kasuwanci kamar siyar da kayayyaki, bayar da sabis, masana’antu ayyukan banki da kuma sauransu.

idan aka se antibayotik wato wani nau’ukan maguŋguna ne da ake rigakaþi da su kuma ana amfani da su don yaƙ’ar k’wayoyin cututtuka kamar su k’wayoyin bakteriya, da dai saurasu wanda ke haifar da cututtuka a jikin mutum. Wa’innan, sannan ana amfani da shi antibayotik, antibayotik wato a Hausa ana nufin maganin rigakafi. Ida aka ce antibayotik, magani ne na rigakafi, magani ne da ake amfani da shi don kariya. Wato rigakafi kenan, din ya kare mutum daga nau’in wasu cututtuka. Ana amfani da su ne dan warkar da cututtuka kamar na mura, wato idan mura ya kama mutum ko tari, akan yi ammfani da antibayotik, da ya’dan Allah akan samu sauƙ’i, ko ciwon maƙ’ogoro, kamar maƙ’ogoronka yai ta maka ƙaiƙ’ayi, yana maka zafi. To idan aka yi amfani da antibayotik, to shi ma akan samu sauƙ’i. Ana magani shin antibayotik, wato maganin rigakafi, yana maganin ciwon fata wato idan ƙuraje suka fito maka a fatan ka, sha za ka sami sauƙ’i, da dai saurasu. Sannan kuma yana magani wajen taimakawa hana yaɗuwan cuta, da kuma kare lafiyan jiki.

alamomin shugaba gurɓatacce na farko akwai rashin gamsuwa da nasararka shugaban da ke jin haushin nasararka kuma ya kasa yabawa da ƙoƙarinka shi ma wannan shugaba gurɓatacce ne akwai yawan sanya tsoro yakan yi amfani da tsoro ko barazana don ya sa ka yi aiki a maimakon ƙarfaɸa ka akwai kuma rashin ƙarfin gwiwa shugaban da ba ya goyon bayan ƙirƙire ƙirƙire ko sabbin dabaru daga maˀaikata wannan shugaba gurɓatacce ne akwai kuma rashin aminci ba ya nuna amincewa da kai da kuma amincewar da ka iya cimma burinka ko kuma yakan cusa maka shakku akwai yawan kawo matsala da zargi shugaban da ke cike da zargi a kanka ko kuma yana yawan kawo matsala a duk lokacin da aka yi abu ko da kai ba ka yi kuskure ba akwai kuma rashin fahimta da tausayi shugaba mai wulaƙanta maˀaikata ko rashin tausaya musu yana mai da hankali kawai kan kansa ba tare da kula da yanayin wasu ba akwai kuma rashin iya jagoranci yana tsoron bayar da dama ga wasu don su yi jagoranci ko kuma ya kasa ba da tsare tsaren da za su taimaka don gudanar da aiki akwai kuma rashin yabo shugaban da ba ya yabawa ko nuna godiya da ma’aikata da suke ƙoƙari sai dai ya mai da hankali kan kuskure kawai akwai kuma yawan hana ci gaba shugaban da ba ya so a ci gaba mai tsoronka ko ka yi sababbin abubuwa ko kana inganta ko ka inganta kanka saboda yana ganin hakan zai zama barazana a gare shi ko kuma ƙiyayya da hassada shugaba mai kishin nasararka ko kyautar da ka samu yana ma hassada to wannan shugaba gurɓatacce ne dukkanin waɗannan alamomin suna nuna rashin ƙwarewa na shugaba kuma yana da kyau a san yadda za a yi hulɗa: da irin wannan shugaba don kare kai da kuma samun ci gaba a aiki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

shawar wari da zasu inganta bacci, na farko ka tsaya akan jadawalin bacci kakwanta bacci da kuma tashi a lokaci guda a kowata rana, hadda ranakun karshen mako sai kuma ka gina muhalli wanda ya dace da bacci ka tabbatar dakin baccin ka yana da isashshen duhu da kuma shuru wanda babu motsi babu hayaniya sai kuma da dimi yanayi mai kyau kuma gado da kayan kwanciya masu taushi. Kuma ka rage amfani da na’ura kafin bacci, ka guji amfani da waya ko komfuta talabijin a kalla mintuna talatin kafin lokacin bacci. Saika guji anfani da kafen dacin abinci mai nauyi da daddare wadannan na iyya lalata tsarin baccin ka gabaki daya, sai kuma kayi ayyuka cikin natsuwa numfashi mai zurfi yin tunani ko motsa jiki mai sauki kafin ka kwanta bacci, sai kuma ka kasan ʧe mai aiki da rana yin motsa jiki na yau da kullum na taimakawa samun bacci mai kyau amma ka guji motsa jiki mai nauyi kusa da lokacin yin baccin. sai kuma rage yin bacci da rana idan kana bukatan yin bacci da rana to ka ta kaita zuwa mintuna ashirin ko kuma talatin kuma a farkon rana. sannan kuma ka gina tsari na baʧʧi mai kyau, kayi abubuwan da ke kwantar da hankali Kaman karatu, sauraron kida mai laushi da nunawa jikin ka ʧewan lokaʧin yin abaʧʧi yayi sai kuma ka guji baʧin rai kafin kwanʧiya ka shirya ayyukan ka na gobe dan kawar da damuwa daga zuʧiyar ka. sai kuma ka naimi taimako idan buka ta ya taso idan ka kasanʧe da matsalan baʧʧi na wani lokaʧi ka tun tubi likita ko kuma kwararru.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

Matakan koyon tafiya na farko akwai reflex na jarirai wanda yake fara wa daga watanni biyu. Jarirai suna da reflex na tafiya inda suke yin motsin tafiya, idan aka riƙe su tsaye tare da ƙafafun su suna taɓa ƙasa. Sai kuma wannan relex ɗin yana gushewa yayin da suke girma sai kuma akwai ƙarfafa jiki da kuma kai wanda yake farawa watanni biyu zuwa huɗu. Jarirai suna samun ƙarfi a wuya da baya waɗanda suke da mahimmanci don koyon tafiya a gaba. Suna fara ɗaga kai da kuma juyawa, sai kuma zama da rarrafe, wanda yake farawa watanni biyar zuwa goma. Jarirai suna koyon zama ba tare da goyon baya ba wanda ke ƙarfafa tsokan cikinsu. Suna kuma fara rarrafe ko jan jikinsu wanda ke inganta haɗin guiwa da ƙarfafa tsoka. Sai kuma miƙewa tsaye wanda yake farawa watanni takwas zuwa watanni goma sha biyu. Jarirai suna fara miƙewa tsaye ta amfani da kayan ɗaki, ko wani abu da zai taimaka musu. Suna koyan daidaituwa yayin riƙe wani abu, sai kuma crosing wanda ke farawa watanni tara zuwa sha uku. Jarirai suna fara crosing inda suke tafiya gefe gefe suna riƙe kayan ɗaki da zai taimaka musu, sai kuma tsayuwa kai tsaye wanda yake farawa watanni tara zuwa watanni goma sha biyu, suna samun ƙwarin guiwan tsayuwa ba tare da riƙe wani abu ba na ‘yan daƙiƙu. Sai kuma matakan farko na kai tsaye wanda yake farawa watannin sha biyu zuwa sha takwas. Jarirai suna ɗaukan matakan tafiya na farko ba tare da taimako ba wanda yakan kasancewa mara dai daito a farko, amman yana inganta a hankali

Hanyoyin sarrafa damuwar aiki ga ma'aikatan gaba. Na farko akwai ayyukan numfashi mai zurfi, yi numfashi a hankali da zurfi, don sanyaya tsarin jijiyoyin jiki. Shaƙa na tsawon daƙiƙa huɗu, sai kuma ka riƙe na tsawon daƙiƙa huɗu, fitar da numfashi shi ma na tsawon daƙiƙa huɗu, sannan ka maimaita, wannan zai taimaka sosai. Sai kuma yin hutu lokaci bayan lokaci, ƙauracewa yanayin damuwa na ɗan lokaci don samun natsuwa da kuma iska mai kyau. Sai kuma ayyukan jiki, yin wasannin motsa jiki masu sauƙi, kamar tafiye-tafiye ko gudu domin ƙarin garkuwa a jiki. Sai kuma kiyaye lokaci, bayyana abubuwan da suka fi muhimmanci da kuma raba su zuwa ƙananan ɓangarori masu sauƙi, guji jin damuwa ta hanyar ƙoƙarin yin komi a lokaci ɗaya. Sai kuma taimakon jama'a, tattauna damuwarka da abokan aiki, abokai ko iyalai, raba ayyukanka zai sauƙaƙe nauyin zuciya da kuma samar da sabon hangen nesa. Sai kuma bacci, da kuma cin abinci mai inganci, tabbatar da samun isasshen bacci da cin abinci mai gina jiki, don kiyaye jiki da hankali a cikin yanayi da za su iya sarrafa damuwa. Sai kuma maganar kai mai kyau. Maye gurbin tunani mara kyau da maganganu ƙarfafa, tuna wa kanka cewa kana yin aiki mai muhimmanci, kuma yana da kyau ka ɗauki abubuwa ɗaya bayan ɗaya.

Sa salamu alaikum, barkanmu da saduwa a ciki wannan shiri namu. A yau za mu tatawna ne a kan bajiya, shi ne ma'uɗu'in namu. Kaman yanda hotonmu ya nuna, bajiya dai wata hanya ce da manoma ke amfani da garma domin tono ƙasan sama ta koma ƙasa. Ta wannan hanyan ne za a samu ƙasa ta can ƙasa mai iŋganci ta koma sama. Sannan a yi shuka a kanta. Waɗansu manoman masu hali su ka yi amfani da kanta wajen yin ita wannan bajiya. Amfani, wasu ko in baka da hali, ana yin amfani ne da garma. Ai bajiya, kaman yanda wannan hoto namu ya nuna mana, shi manomi-nan yana amfani da garma ne yana yin bajiyansa. Kuma ana yin bajiya ne a lokacin da kafun a yi shuka, bayan an gyara wuri, an yi ruwa, ƙasa ta ɗan jiƙe. To, a lokacin ake yin bajiya kafun a zo a yi huɗa, a yi shuka. To, mene ne amfanin to yin wannan bajiyan? Bajiyan nan yana da amfani, saboda yana bada daman iska ya shiga cikin ƙasa ba tare da wahala ba. Kuma tana bada daman ruwan sama ya shiga cikin ƙasa cikin sauƙi. Kuma tana ƙara iŋgancin ƙasa, tana hana kuma ciyawa ta fito. Abu na ƙarshe kuma tana rage zafin ƙasa. Mafi kyan bajiya shi ne ta kai kaman ƙafa ɗaya ko ɗaya da rabi a zurfin ta. Kuma bajiya na da matuƙar amfani a kowani noma in za a yi ta.

Alamun cutar ebola daga matakin farko na kamuwa da cutar zuwa na mataki na ƙarshe wato matakin da zata ci a kafin jikin mutum. Wani alamu ne mataki na farko da zarar mutum yaji yana nuni na cewa cutar ta fara cin karfin sa, na farko mutum zai ji zazzaɓi yana daga cikin alamun ta na biyu, mutum zai ji ciwon kai yana daga cikin alamun ta sai na uku amai da gudawa yana daga cikin alamun ta, sai abu na hudu shi ne yawan jin kasala yana daga cikin alamun ta. Wani alamu ne ke nuna ebola taci karfin jikin mutum na farko yin wahala wajen numfashi da zarar mutum yaji wannan alamun to ta ci karfin jikin sa sai na biyu zubar jini zubar jini alamu ce ta ebola da zarar ta ci karfin jikin mutum sai na uku yawan kasala a cikin mutum yana daga cikin alamun ta sai abu na huɗu shi ne suma, mutum zai rika suma sabida ta ci karfin sa sai abu na karshe shi ne idan tazo da ƙarar kwana akan rasa rayuwa wannan shi ne alamun ta.

malami a cikin aji malami a cikin aji shine mutum mai ilimi wanda yake koyar da ɗalibai a wani tsari da aka tsara don ilmantarwa aji kuwa shine wuri na musaman da ake amfani da shi wajen koyarwa tataunawa da ilmantarwa tsakanin malamai da kuma ɗalibai malami yana da muhimmijan rawa a cikin tsarin karatun yara da kuma matasa ga kaɗan daga ciki na farko akwai bayar da tsari na ilimi malami yana koyar da dalibai sabin abubuwa da ilimi a fanoni daban daban kaman su lissafi kimiya da tarihi da kuma sauran su akwai taimakawa ɗalibai su fahimci abun da ake koyar da su malami yanayin bayanin abubuwan cikin sauƙi domin ɗalibai su fahimta su kuma gane abun da ake koyar da su akwai kuma karantar da ɗalibai ladabi da kuma tarbiya baja da koyar da karatu malami yana taka muhimmiyan rawa wajen koyar da ɗalibai ladabi da kuma biyaya tare da kyakykyawan halaye a cikin aluma akwai kuma tambayoyi da amsoshi malami yana ba da damar yana ba ɗalibai dama su yi tambayoyi tare da amsa masu tambayoyi don fahimtar darasi sosai akwai kuma gudanar da jarabawa malami yana shirya jarabawa don tantance yanda ɗalibai suka fahimci darusan karatu akwai faɗakarwa malam yana ilmantar da yara don samun cigaban rayuwa da kuma ta hanyar koyar da ilimi malam yana taka rawa wajen gina al’umma mai wayewa.

Koyar da yara yadda za su kula da dabbobi ƙanana. Na farko bayar da misali mai kyau, yara suna koyan abubuwa daga abun da suka gani, don haka tabbatar da cewa kai da sauran iyalai kuna kula da dabbobin cikin kulawa da ƙauna, wannan zai taimaka musu su fahimci muhimmanci kula da dabbobi. Sai kuma tattaunawa kan haƙƙin kula da dabbobi. Nuna ma yara cewa haƙƙin dake tattare da kula da dabbobi kamar ba da abinci, ruwa da kuma tabbatar da cewa suna ckin yanayi mai kyau, yana da muhimmanci su fahimci cewa dabbobi suna buƙatar kulawa da ƙauna kamar yadda mutane ke buƙata. Sai kuma koyar da su ayyukan kula da dabbobi. Ka koya wa yara ayyuka kaman wanke kwandon abinci, tsaftace kayan dabbobi, da kuma cire kayan dabbobi daga wuraren da suke. Wannan zai taimaka musu su kasance masu alhakin kulawa da dabbobin. Bayar da goyon baya da taimako. Yara na iya samun wahala a farkon koyon yadda ake kula da dabbobi, saboda haka, kuyi haƙuri da taimaka musu yayin da suke koyan sabon abu’ wannan zai ba su ƙwarin guiwa su cigaba da kula da dabban. Koyar da muhimmanci wanke hannu. Koyar da yara cewa su wanke hannayen su bayan kula da dabbobi yana taimaka musu wajen kiyaye lafiyar su. Wannan yana da matuƙar muhimmanci don hana yaɗuwar cututtuka. Sai kuma ƙarfafa ƙauna da dabbobi. Ka koya musu yadda za su nuna ƙauna ga dabbobi, ta hanyan ɗaukan lokaci ɗan wasa da su, shafa jikinsu, da kuma nuna kulawa ga abubuwa da suke buƙata. Wannan yana inganta dangantaka mai kyau tsakanin yara da dabbobi.

Manyan addinai guda biyar na duniya. Na farko akwai kiristanci, yana dogara ne a kan rayuwa koyarwan yesu almasihu. Kiristoci suna imani da Allah guda ɗaya kuma suna bin littafi mai tsarki wanda yake shi ne bible a matsayin littafin su mai tsarki. Addinin yana maida hankali kan ƙauna, yafiya, ceto da na rayuwar har abada. Sai kuma addinin isilama, addinin isilama yana dogara ne a kan koyarwan annabi Muhammad sallallahu alaihim wasallama, kamar yanda aka bayyana a cikin alƙurani. Musulmai suna imani da Allah guda ɗaya, Allah kuma suna bin tsarin guda huɗu na addini, guda biyar na addini, Wanda yake suna imani, sallah, zakka, azumi, da kuma tafiya zuwa hajji. Sai kuma addinin hindustanci, hindustanci yana ɗaya daga cikin addini mafi tsufa a duniya, wanda ba shi da wani shahararran wanda ya kafa shi, yana ɗauke da nau’ikan ra’ayoyi ayyuka da falsafa daban daban. Hindus suna imani da alloli masu yawa. Sai kuma addinin budism, addinin budism yana dogara ne akan koyarwa sid hama Gautama. Wanda aka fi sani da buda. Addinin yana maida hankali kan samun ilimin gaskiya ta hanyar ayyuka kamar tunani, tarbiyya mai kyau, da hikima. Budism suna imani da abubuwa guda huɗu gaskiyar al’amari, da kuma hanyoyi huɗu domin kawo ƙarshen wahala, da samun nasaba. Sai kuma addini na biyar wanda yake yahudanci judism, addinin judism yana dogara ne a kan koyarwan littafi mai tsarki na ibrananci, musamman tura yahudawa suna imani da Allah guda ɗaya kuma suna maida hankali kan muhimmancin ɗabi’u na adalci ga al’umma. Addinin yana da tsarin al’adu, bukukuwa da kuma dokoki.

Fa’idoji da kuma ƙalubale a cikin aikin dogaro da kai, aikin dogaro da kai wanda akafi sani da aikin nakai da kai, yana nufin yin sana’a ko harkan da mutum ke yi don yake jagorantanta da kansa ba tare da dogaro da aiki a kanfani ko gwamnati ba ko na wasu masu zaman kansu ba. Wannan aikin yana da fa’idoji da ƙalubale da ke tattare da shi, na farko fa’idojin aikin za ka sama ‘yancin cin gashin kanka, kana da daman yanke shawara game da harkokin kasuwancinka, ba za ka dogara da umurni daga wani ba, akwai kuma daman samun riba me girma; idan kasuwancinka ya yi nasara za ka iya samun riba me yawa fiye da albashin aiki a kanfani, kuma sauƙin daidaita lokaci. Kana da ikon tsara lokacinka don aiki da sauran harkokin rayuwa, za ka iya samun lokaci don iyalinka da jin daɗinka, akwai kuma gina nasaranka, yana baka daman gina kasuwanci daga tushe wanda zai iya zama abin alfahari, za ka iya ƙirƙiro sunan naka a masanantan da kake jagoranta, se kuma daman koyin sabbin abubuwa kasuwanci kai tsaye, yana tilastaka ga koyo da haɓɓaka basiranka ga fannoni daban-daban kaman kasuwancin sadarwa da gudanarwa. Se kuma ƙalubalen da suke tattare da wannan tsarin aikin, akwai matsalolin kuɗi fara kasuwanci, yana buƙatan babban jari wannan zai iya zama ƙalubale ga masu farawa idan ba a sama riba cikin lokaci ba, hakan zai iya jawo wahala, akwai kuma rashin tsaro na kuɗi ba kaman albashi ba, riba tana iya zama me sauyawa kuma ba kullon ake samun isashshen kuɗin shiga ba.

Mahimmancin biyan haraji. Biyan haraji babban nauyi ne na kowa da kowa a cikin al’umma. Haraji shi ne babban hanyan samun kuɗaɗen shiga ga gwamnati, wanda ake amfani da shi wajen samar da muhimman ayyuka da gine gine da ke amfanar da kowa. Ga wasu daga cikin muhimman dalilai da ke nuna mahimmancin biyan haraji, na farko akwai tallafa ma ayyukan jama'a, ana amfani da haraji wajen samar da muhimman ayyuka kamar ilimi, kiwon lafiya, tsaro da kuma ayyukan agaji na gaggawa. Yana kuma taimakawa wajen gina tituna, gadoji da kuma hanyoyin sufuri na jama'a. Sai kuma na biyu yana ba da tallafi wajen cigaban tattalin arziki, ana amfani da haraji wajen saka jari a cikin ayyukan da ke ƙarfafa cigaban tattalin arziki, kamar ƙirkiran ayyukan yi da haɓɓaka masana'antu. Haraji ya na tallafa ma bincike, ƙirƙire-ƙirƙire da cigaban ƙasa. Sai kuma haraji yana taimaka wa shirye-shiryen jin ƙai, haraji yana taimaka ma gwamnati wajen tallafa ma masu rauni a cikin al-umma, kamar tsofaffi, marasa aikin yi, da masu kuma nakasassu, yana kuma rage bambancin samun kudi ta hanyar samar da tallafi ga talakawa. Sai kuma kare ƙasa. Ana amfani da haraji wajen kula da tsaron ƙasa, aikin sojoji, 'yan sanda da kuma tsaron iya kokin ƙasa. Akwai kuma kula da tsaron jama'a, haraji yana tallafa wa rundunonin 'yan sanda da tsarin shari'a don tabbatar da zaman lafiya da doka a cikin al-umma. Akwai kuma kare muhalli, ana amfani da haraji wajen gudanar da shirye-shiryen kare muhalli. Yaƙi da canjin yanayi da kuma ƙarfafa ɗaurewan albarkatun ƙasa

Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin shirin. A yau za mu tattauna ne yanda ake gyara kayan amfanin gona. Domin kaiwa kasuwa mai nisa – wato in za a yi tafiya mai nisa da kayan gona, to yakamata a gyara su yanda ba za su lalace ba. Yayin ɗaguwan dake tsakanin inda aka ɗauko shi da inda za a kai kayan amfanin gona, ya kasu ne kashi daban-daban. Don haka yanda ake gyara su ma ya banbanta. Daga hoton nan da muke gani, daŋkali ne mai zaƙi – wato wanda muke cewa daŋkalin Hausa, ko kuma mu ce dankalin baƙin mutum. To, shi dai dankalin Hausa, daga ƙasa ake tono shi. Kuma yanda yake da girma, yana da girma. yana da girma. To, saboda girma, shi yana buƙata haƙa babban buhu, leda babba wanda za a zuba shi. Ana tono shi daga ƙasa, ana zuba shi a cikin buhu nan. Haka za ai ta zuba shi a cikin buhu. In an zuba shi a buhu, to za a zo a ɗiŋke saboda kar a je a cikin moto ya rinka zubewa. To, yayin wannan ɗinkin, ba fa za a ɗinke buhun ne kawai haka ba. Ana zuba mi shi ganye a sama. Kaman yanda yake a cikin wannan hoto, a zuba ganye a sama don ya hana shi faɗuwa. Ana yi haka, ana ɗiŋkewa, ana sa zare da ʔabun ɗiŋki na buhu a kasuwanni. Za ka gansu kala-kala. To, da shi fa za a ɗinke. Bayan an zuba shi a buhu nan, za a ɗiŋke shi. Bayan an rufe shi, ganye a saman shi, to a haka za a sa shi a mota. To, duk tasarar da za ai tafiya da shi, indai an mi shi wannan haka, to ba lalai ya lalace ba ko ya zube a hanya, har a kai kasuwan da ake so a kai shi.

Kimiyan faɗawa a cikin soyayya. Faɗawa a cikin soyayya wani lamari ne na musamman wanda ke faruwa a rayuwan ɗan’Adam duk da an saba ganin soyayya a wani abu na motsin rai, masana kimayya sun gano cewa tana da alaƙa da sauye-sauyen kimiya da ke faruwa a jikin ɗan’Adam, sauye-sauyen sun haɗa da aikin kwakwalwa lokacin da mutun ya fara soyayya, wasu ɓangarorin kwakwalwa suna fara aiki sosai wannan ya haɗa da cewa wannan ɓangaren yana sarrafa, akwai ɓangaren dake sarrafa jin daɗi wanda ke sa mutun ya ji farin ciki tare da wanda yake so. Akwai kuma ɓangaren da yake taimakawa wajen yin tinani me kyau game da wanda ake so, akwai kuma ɓangaren da yake taimakwa lokacin soyayya; akwai wasu sunadarai na jiki da jiki ke buƙata wanda ke haifar da motsin zuciya da jindaɗi, wannan yanayin yana haifar da jindaɗi da farin ciki ana kiran wannan amon na soyayya saboda yana taimakawa wajen haɗinkai na masoya, se kuma seratonomi wannan yana da alaƙa da jindaɗi da walwala. Amma yana iya yin ƙasa lokacin soyayya wanda ke sa mutun ya yi ta tunani sosai akan masoyinsa, se kuma alamomin soyayya, akwai rashin natsuwa, wasu masoya suna yawan jin rashin natsuwa lokacin da suke tare da wanda suke so; akwai kuma tunanin soyayya a cikin ko wani lokaci mutun yana tunanin wanda yake so fiye da komai. Akwai kuma saurin bugun zuciya, zuciya takan bugawa da sauri lokacin da aka ga masoyi ko aka riƙa sunansa se kuma son kusanci, akwai buƙata me ƙarfi na son kasancewa a kusa da masoyi.

Babu kunya kula da lafiyar hankalin. Kula da lafiyar hankali wani muhimmin bangare ne na samun rayuwa mai daidaituwa da cike da farin ciki. Ga wasu muhimman abubuwa da za ka tuna da su. Na farko akwai lafiyar hankali. Itace lafiya kamar yadda kake kula da lafiyar jikin ka lafiyar hankali ka ma tana da muhimmanci ka kula da ita. Neman taimako idan kana fuskantar matsaloli. Lafiyar hankali abu ne na yau da kullun kamar zuwa asibiti don maganin cuta ta jiki, rusa tsangwama a hankali. Al’umma tana fara ganin kula da lafiyar hankali a matsayin abu mai mahimmanci. Amma har yanzu akwai tsangwama ga wa’inda suke zuwa neman lafiyar hankali, ko kuma kula da lafiyar hankalinsu. Amincewa da buƙatun ka yana nuna ƙarfi ba rauni ba. Kulawa da kanka ba abin kunya bane, ɗaukar lokaci don hutawa tunani da samun natsuwa yana da mahimmanci ga hankalin ka. Idan ka kula da kanka za ka iya kula da wasu sosai. Yana da kyau neman taimako da shawarwari, tattaunawa, da abokin amana ko neman taimakon likita zai iya taimaka maka sosai. Amfani da magunguna ko magani da masana suka ba da dama idan aka ba da shawaran hakan kayan aikin murmurewa ne, ba abu ne na jin kunya ba. Murna da cigaba, kowane mataki da ka ɗauka wajen samun walwala domin hankalin ka nasara ne. ka yaba wa kanka, ka magance bukatunka.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

Sarakunan gargajiya. Sarakunan gargajiya su ne shugabanni da ke da muƙami, jagoranci a cikin al’umma. Bisa al’adu na gargajiya da tarihi na al’ummar su. Ana kiransu da sunaye kamar su sarakuna, dagatai, hakimai, ko kuma wasu muƙamai na al’adu. Sarakunan gargajiya suna taka muhimiyyar rawa wajen tabbatar da al’adun gargajiya, haɗin kai, da jagoranci a cikin al’umarsu. Muhimimman aiyyuka da nauyin da sarakunan gargajiya. Na farko akwai riƙe al’adu na gargajiya. Sarakunan gargajiya suna da matsayin masu kula da al’adun gargajiya, ƙa’idoji da al’adu na al’ummar su. Suna jagorantar bukukkuwa, al, adu na gadon mulki da sauran aiyyukan gargajiya. Sarakunan gargajiya suna taimakawa wajen sulhu da warware rikici. Suna shiga tsakani wajen warware rikice rikicen cikin al’uma don tabbatar da zaman lafiya da jituwa. Suna kuma taimaka wa wajen ba da shawarwarinsu. Yawanci ana girmama su saboda matsayin su da hikimar su. Sai kuma suna taimakawa wajen jagoranci da mulki koda ba su da cikakkken iko na siyasa, sarakunar gargajiya suna ba da shawarwari ga shugabannin gwa gwammnati. Suna wakiltan muradin al’ummarsu a cikin al’amurar gida, jaha, da ƙasa baki ɗaya. Sannan suna taimakawa wajen inganta cigaba. Sarakunan gargajiya suna motsa al’ummar su don gudanar da ayyukar cigaba kamar ilimi, kiwon lafiya da gine gine. Suna ba da taimakawa wajen haɗin guiwa da gwammnati da ƙungiyoyyi masu zaman kansu don kyautata rayuwar al’ummar su. Alamar haɗin kai. Suna aiki a matsayin alamomi haɗin kai, suna ƙarfafa zaman lafiya da mutunta juna tsakanin ƙabilu daban daban a cikin al, umma.

Sufuri yana nufin hanyoyin jigila mutane kaya ko service daga wuri ɗaya zuwa wani ta amfani da hanyoyi daban daban kamar su mota, jirgin ƙasa, jirgin sama, jirgin ruwa da keke. Yana ɗaya daga cikin mahimman sassan rayuwa da tattalin arziki wanda ke taimakawa wajen haɗa al'umma, kasuwanci da kuma ciyar da duniya gaba. Nau’o’in sufuri na farko akwai sufurin ƙasa wanda yake motoci suna da matuƙar mahimmanci wajen jigilan mutane da kayayyaki a birane da karkara, sai kuma jirgin ƙasa jiragen ƙasa suna bayar da daman jigila mai arha musamman don kaya masu nauyi ko mutane masu yawa. Sai kuma keke da babur, ana amfani da keke da babura musamman a wuraren da ba su da hanyoyin zamani. Akwai kuma sufurin ruwa, jiragen ruwa suna da mahimmanci wajen jigilan kaya masu nauyi a duniya musamman ta tekuna da kuma koguna. Sai kuma ƙananan kwale kwale ana amfani da su wajen jigilan mutane da kaya a ƙananan koguna da tafkuna. Akwai sufurin sama wanda jiragen sama suna bayar da saurin jigila musamman don mutane ko kayan da ake buƙata a isar da su cikin lokaci. Akwai sufurin ƙafafu wannan nau'in sufuri yana nufin tafiya a ƙafa musamman a wuraren da basu da hanyoyin sufuri na zamani. Muhimmancin sufuri ya haɗa da haɗin kai da sadarwa. Sufuri yana haɗa birane da ƙauyuka, ƙasashe da nahiyoyi, yana kuma tabbatar da cigaban sadarwa a tsakanin al'umma, sai kuma cigaban tattalin arziki. Sufuri yana taimakawa wajen jigilan kayayyaki daga masana'antu zuwa wuraren ciniki. Akwai cigaban al'umma sufuri yana sauƙaƙa samun dama ga ilimi, kiwon lafiya da sauran abubuwa more rayuwa.

Al hakin da kamfani ke daga alˀumma. Kokuma al hakin da alˀumma suke daga kamfani. Al hakin da kamfani ke dashi ga alˀumma da muhalli. Wannan yana nufi kyakykyawan dangantaka tsakanin kamfani da alˀumma. Inda kamfani ke daukan wasu matakai na taimako. Da gudanar da aiyuka da zasu amfani alˀumma dakuma kula da muhalli. Amfanin wannan shine, tallafawa alˀumma. Kamfanoni suna daukan nauyin samar da abinchi. Ruwa da ilimi ga alˀummomin da ke kusa dasu. Wannan yan taimakawa wajen inganta rayuwar al’ummar, da samar da cigaba. Sai kuma kula da muhalli. Kamfanoni suna da alhakin kula da muhalli. Wannan yana nufin rage gurbatar iska. Sarrafawa dake dakuma kare albarkatun kasa. Kamar ruwan sha, itatuwa da dabbobi. Akwai kuma hakkokin ma’aikata. kamfanoni suna tabbatar da cewa ma’aikatansu, suna samun hakki. Kamar albashi mai kyau, hakkokin lafiya da tsaro a wurin aiki. Haka nan suna baiwa ma’aikata horo. Horo kuma na aiki da cigaba da fagen aiki. Akwai kuma inganta dangantaka da al’umma. Yana taimakawa wajen kyakkyawar dangantaka tsakanin kamfanoni. Da abokan huldarsu. Ciki harda abokan ciniki, masu zuba jari, da masu amfani da kayayyaki. Wannan yana ƙara amince wa da tallafin jama’a. Sai kuma samar da aiyukan yi. Kamfanoni suna taimakawa wajen samar da aiyukan yi. Da horo ga matasa. Wanda hakan yana rage matsalar rashin aikin yi. Da talauci acikin al’umma.

informart sector tsari ne na kasuwanci wanda ba a kafa shi a hukumance ba wannan yana nufin ayyukan kasuwanci da suka gudana ba tare da cikakken rijista ba ko lasisi daga hukumomin ƙasa ba ko na jaha kuma ba sa biyan haraji ko wasu dokoki na gwamnati siffofin sashen aikin wannan sun haɗa aiyyuka marasa rijista ayyuka da ke cikin wannan sashen ba a samun cikakken rijista daga hukumomi ko gwamnati saboda haka ba a ɗaukan su a matsayin ayyuka na hukuma sai kuma ayyukan da ake yi a wannan sashen suna iya zama kasuwanci kai tsaye wanda mutane ke gudanarwa a cikin gida ko a kan hanya wannan na iya haɗa da sayar da kayan abinci shagunan keke da kuma sana’o’in hannu daban daban akwai rashin biyan haraji kamfanonin da ke cikin sashin wannan aikin da kuma wannan sashin na kasuwancin na bai ɗaya ba sa biyan haraji ko bin dokokin kasuwanci na gwamnati wannan yana nufin cewa ba sa bayar da gudunmuwa ga kasafi na gwannati akwai kuma rashin tsarin ayyuka ayyukan kasuwanci a cikin wannan sashin ba su da cikakken tsarin aiki ko tsari mai kyau kaman yadda ake da shi a cikin sashin hukuma saboda haka ana iya samun matsaloli wajen gudanar da kasuwanci sai kuma kyakykyawan haɗin kai yawancin mutane suna gudanar da kasuwanci a cikin wannan sashin ta hanyar haɗin guiwa ko mu'amala kai tsaye tare da sauran mutane ko abokan hulɗan su sai kuma sauƙin shiga wannan sashin na bai ɗaya yana bayar da dama mai yawa ga mutane don fara kasuwanci ko sana'a ba tare da cikakken kayan aiki ko babbar jari ba akwai misalan wannan ayyukan akwai masu sana'ar hannu masu saida kayan abinci masu kawo kayan hawa masu sana’o’in kuɗi da dai sauransu

dalilan da ke sanja makarantu a fin land su ji fice fije da sauran makarantu a dunija makarantu a fin land sun samu ʃahara a dunija saboda ingancin ilimi da motsin da ke cikin tsarin kojarwa wannan nasara ta samo asali ne daga dabaru na musamman da aka aiwatar a cikin tsarin ilimi na ƙasar ga wasu daga cikin dalilan na farko akwai tsarin kojarwa mai sauƙi da ɗorewa a makarantu na fin land kojarwa ba ta tafka lallai da ɗaukan cibijoji da ƙungijoji bajan hakan ana mai da hankali kan kwarewar malami da kuma jin amfani da hanjojin kojarwa na zamani kodajake ba a cikin ɗakin ajin ake samun kojarwa ba tana gudana a cikin dukkan tsarin da aka tsara kula da lafijar ma'aikata a makarantu a fin land malamai suna samun kulawa sosai suna samun horo dai dai suna ɗaukan ƙwarewa da ake buƙata kafin a ba su aiki wannan jana tabbatar da cewa malaman na da cikakken fahimtan jadda za su koja ma ɗalibai da kuma kula da lafijar su ƙananan ajjuka na nazari makarantu a fin land suna kauce wa ƙin nunan matsi ga ɗalibai ko kuma cinkoso a cikin aji makarantu suna da lokaci mai jawa ga karatu na gwamnati da kuma gwaninta da kuma samar da hanjojin ilimantarwa mai kjau ga ɗalibai horadda makarantun matasan a fin land matasa suna samun horo na ilimi mai kjau da kuma horon sana'oi wanda zai taimaka mu su cikin rajuwan su ta jau da kullum sai kuma raʃin buga jarabawa da gwaje gwaje na din din din a makarantu na fin land gwaje gwaje ko jarabawa na din din din ba su da jawa ana mai da hankali kan ƙwarewar kojarwa da kuma taimakon da ake bajarwa ga ɗalibai don samun ƙwarewa a cikin karatunsu

Dalilan da ya sa mutun ya kamata ya shiga ƙungiyoyin haɗin kai a Jami’a, shiga cikin ƙungiyoyi da kuma ƙungiyyoyin haɗin kai a lokacin da kake a Jami’a yana da matuƙar mahimmanci, wannan yana taimakawa wajen bunƙasa kwarewa, haɗin kai da kuma kyakyawan rayuwa. Ga wasu daga cikin mahimman dalilan, na farko akwai haɓɓaƙa ƙwarewa, shiga ƙungiyuyi yana baka daman koyan ƙwarewa da kuma sabbin abubuwa, kaman jagoranci, tattaunawa aiki tare da mutane daban-daban wannan zai taimaka ma a rayuwa bayan makaranta se kuma faɗaɗa sadarwa ta hanyan ƙungiyoyi, za ka sama daman haɗuwa da sababbain mutane wayanda suke da ra’ayoyi da kwarewa daban-daban. Wannan yana taimakawa wajen ƙarawa rayuwanka da kuma yawan abokai da kuma mutanen da za ka iya dogara da su, akwai kuma gina halayen jagoranci idan ka shiga matsayin jagora ne a wata ƙungiya zai ba ka daman kwarewa a jagoranci da kuma koyan yanda ake ɗaukan nauyin aiki. Se kuma inganta tattaunawa da hurɗan zamani, ƙungiyoyi suna koya maka yanda za ka tattauna da mutane daban-daban cikin girmamawa da kuma yanda za ka ɗaukan matsaloli tare da wasu akwai kuma inganta ilimi, kasuwanci da sana’a wasu ƙungiyoyi suna ba da horo akan kasuwanci, sana’o’i ko kuma kwarewa na musamman da za su taimakamaka wajen samun daman aiki, a nan gaba akwai kuma ƙarfafa dubarun aiki tare da wasu a cikin ƙungiyoyi, za ka koyi yanda ake aiki tare da wasu cikin tsari da haɗin kai wanda shi ne tushen nasara a rayuwan aiki.

bayani akan tsaro: a wurin aiki tsaro a wurin aii yana nufin kare lafijya aminci da jin daɗin ma`aikata; a duk lokacin da suke aiki wannan yana da matuƙar mahimmanci don tabbatar da cewa kowa yana aikiˀa yanayi mai tsao babu haɗari kuma yana rage yuwuwar samun rauni ko asarar rai ga wasu bayanai akan mahimmancin da hanyoyin da tabbatar da tsaro a wurin aiki na farko akwai mahimmancin tsaro a wurin aiki kare lafiya tsaro ya tabbatar da cewa ma`aikata suna gujewa cututuka ko rauni a yayin da suke gudanar da aiyukan su sai kuma rage matsaloli idan akwai tsaro za`a gujewa haɗari kamar gobara faɗuwar kayan aiki ko haɗarin inginiya sa sai kuma karfafa aiyuka ma`aikata suna aiki da kwanciyar hankalI idan sun san cewa suna aiki da tsaro akwai kuma tattalin arziki akwai rage haɗari yana ƙara kare kamfani daga asara da biyan diya saboda haɗari ko dakatar da aiki saboda hatsari sai kuma ƙa`idoji na tsaro a wurin aiki akwai koyar da ma`aikata tsaro duk ma`aikata su kasance suna da ilimi yadda za su kula da tsaro da gujewa haɗaruruka a gurin aiki akwai kuma amfani da kayan kariya kayan kariya kaman hula safar hannu gilashi da takalmi masu karfi suna taimakawa wajen kare ma`aikata daga faɗawa a cikin haɗari akwai kuma kula da kayan aiki dukka kayan aiki su kasance: cikin yanajyi mai kyau